NDC paati nima n zaya ka so kuli yaayaagi o noli ka so pepri kikaa sheba gbibi filaaki nima bɛ yela liiga piɛla jonmahama liiga piɛla ŋɔ ka bɛ ye bɛ zooya Zamaatu bɛ bela paaki karilini.

jinli jama shɛɛ n bala mosulinima bɛ chɛŋ mi ti bɛ jama jabu shɛɛ n tɛya do laasabu nyɛli ka bɛ chɛŋ ti jamida jama shɛɛ n bala

jama do ka salo bɛ zamaatu maa be zoya naawuni jamibu shɛɛ ka be piɛlla zibili piɛlla ka yɛ liga sabila be ʒɛmi n yayatabini n tɛya doro saha n.ddbala

Gomnanti nim yetoɣa n kuli la bala, kabi yara zaŋ kpa vootibu vootibu. ka zamaatu laɣim paɣiba ni daba bɛ zaa bɛ piibupiibu kam pɛn ŋɔ gbuni

N tehiya sarati n niŋ lɔɔri maa n tehiya bin shaɣu ka ɔtɔ ka ɔ nyee wurim. ka zamaatu laɣim na tiʒan yuu' nɔ. hali so niŋdila call gba niribi m ʒi n guli ŋun niŋdi call maa ka shabi zanzaya

shɛbi jama do be doya be yɛla liga piɛla n za be kpabimaa tuuni jama do ka be bɛ